Daganna maate dagate yineemmoti qooxeessaho mittowa heedhannota dagate yineemmo, maatete yineemmoti mitto mine heedhannoti maatete maate mitto mine gamba yite heedhannota baxisannoe

Baattote ofollanna dhagge. Baattote ofollanna dhagge yineemmoti lamu dani baattono no. Xeichaamenna tullichaaame baatto no. Xeichaameno tullichaaameno lae maganu looso dhaggeeffatumma.

Boohaarranni mereersha. Boohaarranni mereershaati yineemmohu mannu mitto bayicho boorraso hoo'lara gamba yee hasaawanno bayicho boohaarranni mereershaati yineemmo.

Umu danancho umu dananchooti yineemmohu meyatenna labbahura heerannoho meyati umose seedisidhuro amaxxituronna fixxidhuro biiffanno hattono labbaahu dananchosi hayshshire haransiriro lowo geeshsha biifanno.

koatte koattete yineemmoti lekkankera wodhineemmota koattete yineemmo tini koatte lekkankera adagu iillannota gargartannonkete koatte uyitannonke horo tenneeti yine kullannikkite korkaatuno lekkankera iillitannonke gawajjo gargartannonke koatte

Egenshiishsha:-egenshiishshaho yineemmohu babaxewo bayicho rosu mine ikko loossu mine loonsaanni basera fushshine gananniha -egenshiishshaho yineemmo eganshiishsha nabanbbiro anfoyikkire anfanni egenshiishshu haroore xawisanno

Amma'no amma'note yineemmoti mannu babbaxxewo hayiimanoote amma'ne heerannota amma'noe yineemmo. Magano amma'na kaaliiqa amma'na lowo geeshsha danchate, amma'nikki heeranno manni giwisanno.

daddalo daddaloho yineemmohu lamu dani daddali heeranno shiimunna jawu daddali heeranno kayinni hakkoyi minshummokkinni shiima ikko jawa ikko daddalummoro horaameeyyoota ikkineemmo.

Odoo. Odoote yineemmoti mitto bayicho jajjabbu gamba yite odeessitannota odoote yineemmo. Odoo odeessannohu jajjabba mannaati. Jajjabbu manniwa shiqqi yiniro odoonsa giddonni lowo horo afi'nanni.

muronna laalo muronna laalo uyitannonke horo lowote muronna laalo afi'neemmohu gatenkeenni kayinse afi'neemmo murote yineemmoti buranna bura intannikki muro heedhanno muro loosira lowo geeshsha baxeemma.

Bunu minenna sagalete mineti yineemmohu dadalu mine iko babaxewoha fa'ninanniha bunu minenna sagalete mine yinanni mitto mine mare sagale intiro buna aganni bununno horo aannonke

Ko'atte ko'attete yineemmoti lekkate wodhineemmote ko'atte uyitannonke horo tenneeti yine kullannikkite ko'atte wodhinummoro lekkankera iillitanno gawajjo horontanni diafidhannonke

Ama'note yineemmoti adi adi hayimanoote ama'note heeranotabmannu ama'note yineemmo kaaliiqqa ama'na lowo geeshsha baxisanonna hagirisiissanno kaaliiqqa ama'na no manna lowo geeshsha baxewma

ijaara ijaaraho yineemohu babbaxxewo haqqinni lonsoonni mine ijaaraho yineemo ijaaru mine mi'ne heera baxisannoe babbaxxewo dani ijaarinni minoonni mini lowo geesha biifanno

Seensille seensilleho yineemmohu seensillu duuchu dani seensilli heeranno seensilleho yineemmohu minenke biifannoricho abbine wodha dandiineemmo seensillu lowo geeshsha illetenni la'niro baxisannoho

Odoo, odoote yineemmoti mitte guwahe gamba yiteyowa odoossineemmota odoote yineemmo. Odoo odeessitannori egennaammunna odeessitannota odoote yineemmo. Odoo macciishsha lowo horo uyitanno.

Mini uduunne, mini uduunneeti yineemmohu, mine loosi'neemmo uduunne mini uduunneeti yineemmo. mini uduunni lowo horo aannonke loosi'nanna lowo horo aannonke mini uduunni lowo geeshsha danchaho.

Baadi xagga baadi xaggaati yineemmoti baadi xagga mannu fayyimmate minira marikkinni horoonsiranno woyite mannimmansa aana lowo gudaate uyitanno ane baadi xagga horoonsiranno manna mannimmansa aana lowo gudaati iillannoha lawanna'r masisanno'e

Minenna gallanni mine, minunna gallanni mine yineemmohu mitto mine gallanniha biifisi'ne hee'nanniha minenna gallaanni mineeti yineemmo. Mine biifisire gala lowo geeshsha baxeemma.

Seensille seensilleho yineemmohu minenke biifinse wodhinoommoricho seensilleho yineemmo mine seesa wodha lowo geeshsha baxeemma

Maashinubba maashinubba yineemmoti addi addi dani maashinubba heedhanno mine loosi'neemmota sagalete maashine hattono babbaxewoore loonsanniti maashine heedhanno. siwiilu maashineno heedhanno. duuchu dani maashine heedhanno.

Minenna gallanni mine minenna gallanni mineeti yineemmohu hee'neemmoha minenna gallanni mineeti yineemmo kayeenni gallanni mine biifisira lowo geeshsha danchate ane gallanni mine biifisira baxisanno"e

Baadi xagga baadi xaggaati yineemmoti fayyimmate mine ha'ne layii'nikkinni horonsi'nanni woyiite mannimmanke aana gufichinna gudaate shiqishshanno fayyimmate minira marre laayii'ne horonsi'niro dancha labbannoe fayyimmate minira marrikki horonsi'nanni woyiite gudaatu shiqanno

Bunu minenna sagalete mine bunu minenna sagalete mine yineemmohu daddalu baychooti mannu bunu minenna sagalete mine fa'ninoha sa"e haranni la"eemma woyte mannu lowohu e"e itannansa lae dikko hirantannansa hagiidhumma

Hara daa"ata ,darama ,harate yineemmoti mitu wiini mittowa ha'nanniwa harate yinneemmo daramate yinneemmoti mittowa mannaho qarru iillenna xooqani haranoha daramate ,darama Maganu holosenna bushate, ane darama waajjishanoe.

Ijaara ijaaraho yineeemmoohu addi addi haqqaa horoonsi'ne minneemmoha ijaaraho yineemmo ijaaru mine minnoonniha la"e bero doogo sa"anni biifeenna hagiidhumma

Muro murote yineemmoti gatenkeenni kaasi'neemmota murote yinanni gatenkeenni muro kayiisi'nummoro lowo horo uuyitannonke hattono muro kayiisira lowo geeshsha baxisanno.

Seesa, seesu lowo geeshsha danchaho. mitte geercho bero doogote hadhanni seesse hadhanna lae hagiidhunma hattono ani hatto biifella seeso yee halchumma.

Roso rosoho lowo geeshsha danchaho roso ronsummoro egennaamma ikkineemmo rosuyiwiinni anfoommokkire anfeemmo rosu danchaho roso rosanno manni lowo geeshsha danchaho

hodhishsha hodhishshaho yineemmohu woluwiinni wolewa haare harannonkeha hodhishshaho yineemmo hodhishshu hendoommowa mulenni masse iillishannonke daafo hodhishshu lowo geeshsha danchaho.

Sagale sagalete yineemmoti duuchu dani sagale heedhanno sagale duuchu dani sagale intummoro ninkera horo uyitannonke duuchu dani sagale ita lowonta horaameeyye assitannonke

Biifisa, biifisate yineemmo woyte minenke biifisa qooxeessanke biifisa hattono akkawaawenke biifisa biifisate yinanni. minenke biifisa qooxeessanke biifisa lowo geeshsha baxeemma

Amma'no amma'note yineemmoti mannu addi addi hayimanoote amma'ne heerannota amma'note yineemmo amma'ne heeranno manni lowo geesha danchaho kaaliiqa amma'ne heeranno manna lowo geesha baxisanno'e

Muro, murote yuneemmoti gatenkeenni ikko nafarankeenni kaasi'neenna fultannota murote yineemmo. addi addi muro heedhanno muro loosi'nummoro lowo horo uuyitannonke

Maxaafa, maxaafaho yineemmohu addi addi dani maxaafi heeranno giddosino addi addi borro amadewo maxaafi heeranno maxaafa nabbawa lowo horo uuyiitannonke. maxaafa nabbanbiro egennaamma ikkinanni. anfoonnikkire anfanni.

Maxaaffa yineemoti adda addi hedo amadano maxaafa no iseno adi adi egenaammi boreesitewo maxaaffa nabawa noonke

Hara, daa"attanna darama ,harate yinneemmoti seeda doogo ha'ne woluwinni wolewa ha'ne la'nara ha'nanniwa harate yinanni, daramate yinneemmowa kayinni mitto bayicho qarru iille leellano woyte xoonqannitta daramate yinanni, Maganu hoolosenna darama bushshate.

Muro Murote yineemmoti gatenkeenni loonseenna fultannota murote yineemmo muro lowo horo uyitannonke muro loonsummoro inteemmo woyite giddose afantanno horo tenneeti yine kullannikkite

Babbaxxino dani uduunnicho babbaxxino dani uduunnichooti yineemmohu babbaxxeyohu mannu uddirannohunna mine horonsirannohu babbaxxeyo dani uduunnichi heeranno

hodhishsha hodhishshaho yineemmohu mittu bayiichinni mitto bayicho hendoommowa iillishannonkeha hodhishshaho yineemmo hodhishshu su'muwino makeenu motore baajaaji hakkuriuu lawinore hodhishshaho yineemmo hodhishshu lowo geeshsha danchaho.

Egenshiishsha egenshiishshaho yineemmohu haaruuri fuliro babbaxxeyo baycho nabbambara fushshine gannanniha egenshiishaho yineemmo egenshiishsha nabbawa lowo geeshsha danchate

Owaante owaantete yineemmoti mannu xiwameenna massinannita hakime uyiitannota Owaantete yineemmo hattono xiwamino manna mare xa'ma owaantete yineemmo xiwamino mannira mare owaante aa lowo geeshsha baxisannoe.